Abezempilakahle bahamba ngendawo ngendawo bexwayisa abazali ukuba bahambise abantwana esibhedlela bayehlatshwa bavikelwe emikhuhlaneni besabancane.

Sokulotshintsho olunengi kakhulu eZimbabwe mayelana ngezempilakahle, kungenxa yosizo oluvela kuhulumende elunikeza izibhedlela ebapha imibheda, imithi ukuze basize abantu kangcono.

Kulezinsuku inani labantu abalegcikwane le HlV liyakhwela. Abantu bayaxwayiswa ukuba kabaye ezibhedlela bayohlolwa njalo baqeda bancediswe ukuba baziphathe njani uma belatshwa.

Kwaze kwalula ukuthola usizo kwabezempilakahle kulezinsuku. Kungoba uma ungumuntu usugulile uvunyelwe ukubatshayela ucingo baze abezibhedlela bazokuthatha endlini yakho.

Isikhali esiyenziwa ngabelungu esisetshenziswa esibhedlela ukuhlola abantu ukuba bengabe begula ngani njalo imbangela yalowu mkhuhlane isingabe iyini.

Impilo esesiyiphila kulezi insuku isitshiyene khatshana kulempilo eyayi philwa ngabazali bethu okhokho bethu kudala. Kungoba kithi sekwatshintsha into ezinengi mayelana lesibhedlela mayelana lezempilakahle.

Kudala kwakuthi umuntu ma engagula ayelatshwe ngempande, ayelatshwe ngezihlahla kodwa kulezi insuku sekuhlukene kakhulu. Uma umuntu egula uyiswa esibhedlela ayephiwa amaphilizi kumbe amajekiseni asile.

Siyawubonga umsebenzi oyenziwe ngabezempilakahle esigabeni sethu befundisa abantu ngokuziphatha kahle njalo ngemikhuhlane esikhona kulezinsuku engabamba abantu baqede bangananzeleli ukuba balayo.

Odokotela bayakhuthaza abantu ukuba badle ukudla okuzabakha imizimba okunjengabo bhobola, odelele olude okuqinisayo imizimba.